Okay, una welldone for dis question wey una ask me already so. You know sey for Nigeria, our communities na place wey be sey pipu wey de dey live for dos kain areas de no dey too hold am. You know, de no dey too hold money like dat. Education, de no dey too get good education. An then, a lot of tins dey happen for local areas like dat. So me, as I dey grow up, I grow up for dat kain area now. Juz sey my papa na peson wey be sey ein dey try one or two hustles wey ein dey do dey help am, so ein dey try an then ein try to give me very-very good education wey be sey the best school wey come out for our community na im my papa send me go. Then, after dat one, ein still con send me go university all of dat. So, na becos of sey ein send me go university na ein con open my eyes to know sey our communities, de dey de sey suffer base on the lack of um tins to help dem, you know put diasef together, education, an all dos tin. So, as I dey university, my eyes con open, I dey reflect back on you know, tins wey happen as I dey grow up as individual an all of dat. So, wetin me sef con dey do base on one or two tins to see sey I fit help my community develop na sey I con dey organize small-small program for school student becos one of the greatest challenge wey we dey face for area dat year na sey cultism dey on a very high side. So, you know now, wen pipu no get wetin dem dey do, the next tin, na to engage in something wey no make sense. So, I try to dey do sensitization. You know, one or two programs, talk to young pipu, tell dem sey okay oh you know, juz encourage dem becos dem boys wey dey area now de dey feel like sey no hope for dem, nothing to do, you know, dia life don end an all of dat. So, I encourage dem, I tell dem sey me sef na hood I from come. So, if I go fit reach dis level for life you ma you go reach dis level na for you to bend down focus. Try to know wetin dey happen for here, wetin you dey do, put yoursef together. Dey understand, So I dey organize one or two dos program. I also get another one wey I dey run wey I, you know, gather some of dem teach dem some skills. Some of dem digital skills, some of dem you know, physical skills, hard skills like um soap production, liquid soap production, you know an all of all of dos tins juz to see sey area go beta. You know sey wen area beta, e go benefit papa, e go benefit mama, e go benefit even children wey dey come up. An as de dey see sey pipu from hood dey do well, e go also dey encourage dem make de no give up. So, na the little tins wey within my power I dey do to see sey my area beta.

Okay so a lot of young pipu dey di level wey dem dey now for life because of some kain of attitude wey dem never build or wey dem dey find am very hard to build. So as a young pesin, wey no be attitude wey you must no matter how hard e be you must try to learn dat attitude na consis ten cy so for you to become a beta persin for di society you must must don build dat level of consis ten cy in everytin wey you dey do because e no get anytin wey you dey do for dis life wey be say if you no dey consis ten t wit am you no go fit see di result of dat tin na just di truth be dat. So, for me um I don try my possible best make sure sey I build dat spirit of consis ten cy to dey do tins and di moment you you build dat level of consis ten cy you go find out sey you don solve like seventy percent of your problem um wey e suppose to become limitation why you no go grow you don solve am um because watin pipu dey use to na to start sometin after some time dem go just leave am say dis one no dey work or dem wan go try out sometin else. So if you must grow as an individual one tin wey you go understand be say consis ten cy na eem be di key to growth consis ten cy, consis ten cy na him be di key to growth. Den self development dey very very necessary o especially for pesin wey wan wey wan make am for life wey wan wey wan become reasonable pesin for life self development dey very very much necessary. Di way Nigerian system of education dey, e no dey really focus on e no dey really bring out activities wey dey push pipu to become di beta version of dem themselves so na why as an individual you need to strive to make sure say dat beta side of you commot and den one of di ways wey pesin dey take do all dis kain tin be say you engage in a lot of positive activities wey go help you, read books too and again dey consis ten t na di only way wey wey you go fit grow.

um dis mata dey very important o, very very important because na dis tin don make a lot of pipu to quit because dey feel like say de no dey get tins right or dem no dey do tins di way dem suppose to do am. So a lot of pipu don quit on dia dreams a lot of pipu dont don turn dia back on dat massive idea dat massive tin wey suppose to change dia life because, dem no know how to celebrate little success of little effort wey dem dey put to make sure sey dem beta demself. So me self I be dey dis kain condition sometime ago, I be dey dis kain condition wey be say I dey always use pipu um pipu life dey check my own weda my own dey go well or not and everytime wey I wey I use pipu life check my life weda my life dey go well dia life dey always go well pass my own. So watin watin help me wey be sey I don stop to dey use pipu life dey check my own life na say, e get watin dem dey call gratitude journaling, so na watin dey help me na watin help me so in a day if I say I go read one chapter of one book, and den I succeed reading dat chapter I get exercise book wey I dey go record am or I set task say okay o see all di tins wey I wan do today den out of hundred percent of activities wey I wan do for dat day I come do like sixty or seventy e get book wey I dey write am. So gratitude journaling na one of dis wey help me to stop to dey compare myself because, if you no dey keep records of your little wins you you no go know say you self dey win sey you understand. You go tink say na ya own worse pass or na only you no dey get tins right, but you neva calm down check to see di tins wey you dey get right um some pipu self dem know di tins dem dey get right o but de don dey too use to dose tins ordinary somtin like say you say you wan wash your cloth for dat day and den you succeed wash am sey normally you suppose wash your cloth normally you suppose to wash your cloth so e no come be like sometin wey dem achieve for dat day because dem don dey feel like say cloth na normal tin na so even if I wash my cloth um no be new tin but dat tin goes a lot because for you to decide to wash your cloth and den you wash dat cloth dat day dia are a lot of effort you put to to make dat tin so no mata how common or small e dey na somtin wey you self you suppose to celebrate, so na why. Gratitude journaling go help you stop to dey compare ya self wit oda pipu because you go come dey pay at ten tion to di tins wey you self dey det right wey you no see am as sometin.

Or if na for, na for base on dis matter um to celebrate dis pipu, huna na something wey be sey pesinn no suppose dey reason because des pipu now, family and friends na pipu wey i don sabi right from day one. Shey you get? Na pipu wey be sey i don know sey okay oh. Dis pipu na pipu wey dey for me for dis life. Sey i no i no dey alone. Sey dis people na pipu wey gat me sey you get. So they deserve to be celebrated because omo you know na base on one or two things, man dey mess up like dat but dis pipu na pipu wey be sey no matter wetin you do, huma if you like go thief, no matter wetin you do for dis life, dis pipu dey always gat your back. They always gat your back. So for dis life now, e dey dey very hard to see pipu wey be sey dem dey down, dem dey loyal for you, i doubt. Shey you understand? But base on situation and one or two like dis, dis guys now, e con be sey their job na to dey for me. So, the best thing wey and the only thing wey i fit do for dem na to celebrate dem. Omo life life hard oh. So one or two times like dat, you go jus enter one kind reasoning wey be sey you self you go con dey feel like sey omo for the moment you remember sey pipu dey wey dey for you, you go just you go just dey strengthen. She you get? You go just get dis energy sey omo one day e go better. Shey you dey understand? Na because of sey dis guys dem dey for you. Dis guys dem dey. So, no matter no matter, pesin dey wey gat you wey be sey any anyhow wey e sup like dis im go turn up. Shey you understand? So na why e be sey omo once a while e just good make you just put dem on cruise. Make dem self they follow get joy because omo as the life be self, pipu no dey reach dem self. Shey you understand? So e dey make sense make person celebrate the pipu, e no dey easy. E no dey easy. You no fit see pesin wey go dey for you like dis. Like the way family and friends go dey for you. No be sey pipu no dey dey for popu oh. Pipu dey. I don see pipu wey dey loyal wey dey loyal. Normal friendship oh but dem dey loyal. Shey you understand? But dos kind pipu now dem dey dey very few. Dem dey dey very few, you go count dem like dis your five finger never finish. Den dey dey very few. But when e comes to family, friends, dis people dem don like um depend on how your family be sha but i dey sure sey you go fit see pipu wey be sey dem dey for you So, um omo to celebrate dis pipu o no be anything because dis guys na pipu wey dey for you. So they deserve to be celebrated.

Omo one quality wey pesin wey go be my friend go carry wey be sey i go gbadun dat pesin die na sey the pesin dey loyal oh. um. Nothing beat loyalty for dis life oh. If pesin dey loyal to you, if pesin um the pesin wey you get dere, e no go get dat mind to betray you or to do something wey go wey go wey go wey go pain you, wey go make you mad Shey you understand? The pesin no go get dat mind to run am for you. No be sey e no fit run am oh or no be sey e go run am you go do am anything. him know sey if im run am for you um nothing go sup. Shey you understand? But base on sey the pesin dey loyal to you, dey loyal to the bond wey huna share as friends. Sey the pesin gbadun dat huna relationship. If pesin go just reason the matter like dis, im go just overlook am. Shey you understand? So na loyalty na im be the koko, na im be the koko. If pesin if i see pesin wey dey loyal sey dis guy dey loyal oh, omo i go gbadun dat pesin die. Shey you understand? So na loyalty na im be the main thing to for dis world wey we dey now like dis, e dey dey very hard to see pipu wey dey loyal cause a lot of people dey very greedy. A lot of pipu dey very selfish. Shey you understand? So na all des things na im dey make pipu no dey fit dey loyal greed and selfishness. So dem go dey reason sey e suppose to be dem. They wan gba everything. They wan get everything. Shey you understand But pesin wey dey loyal to you, pesin wey dey down for you, e no go dey reason dat kind reasoning. Shey you understand? Your success go be im success and den your failure go be im own failure. So na when pesin no dey loyal, when pesin dey very greedy, e eye dey chook for things na when you go see sey the person no go fit dey down for im guy. E go fit dey down. So anything any success wey happen to im guy even if him dey celebrate with am for front, for inside im dey vex. Him dey wish sey na im wey dis thing come for. Shey you understand? So pesin wey dey get dat kind mind, wey dey get dat kind thought, dat kind pesin no fit dey loyal. Dat kind pesin no fit dey for you. Shey you understand? But pesin wey dey real, wey dey loyal, wey dey very real shey you understand? Anything wey sup for you im get dat joy sey omo as e don be for dis my guy, e don be for me So im dey happy very sincerely from im heart. Shey you understand? So na loyalty na im be the main thing, no be.